Loori n chɛna ka nɛma bɛ o ni ka tihi za bi yɛanga ka o ziri gaɣa ni ninsali ni ma ka so gba bi luɣili ni ka tihi za bi yɛanga ka yili bɛni.

Pɛamin duu mbɔŋɔ ka bi zali kuɣisi dini ka tuma lan maa ziya ka bini yɛn niŋ so ziya ka bi kalanda nim yili yiliya dunoli dunolini ka bi ziya ka du noli maa yɛya ka bi zaŋ kalanda nim yili yiliya ka so ziya o jinjɛm di yɛn niŋla vakahili o mi gbaya bi yina.

Duri m boŋɔ bɛ ŋmɛri la bolli ka so ye liiga ʒee ka di boi zaɣa piɛla ka so ye zaɣa piɛlli ka di niŋ niŋ zaɣa sabla ka so ye liiga ʒee ka so jinjiɛm sabinli ka so ye liiga boma ka zaɣa piɛlla gabi dinni ka so jinjiɛm ŋma'sabinli ka du'noya biɛni ka tihi biɛni.

Shintani n bɛni ka bi kpuɣi kuɣusi ni bi fiɛbi taba ka shɛba yɛ liiga piɛlla ni kootu ka zaŋ bin yara sɔŋ sɔŋ ka shɛba yɛ liiga dozim di pa dozim naayi.

Kpɛmaa moɣuni n nyɛli ka moɣuni binkobri biɛni ka loori zaya ka Sheba kpɛ m be dini ka tihi zaya n nyɛ tikuma ni ti maha.

Pam be kpe ka niribi be dini ka shabi ye liiga sabila ka shabi ye liiga blue ka shabi ye liiga ʒɛhi kom n naɣilan doya n saɣi pam.

Daa mbɔŋɔ ka bi kɔhari kamantoonsi ni kama ni alibasa ni mana ni wulijo ka pɛri zan zaya ka paɣi ni doo ziya n kɔhari ka shɛb za Zuɣusaa ka yino kuriya.

Kom n doya ka ŋarim paya ka niraba ayi ʒi dinni ka yino so jinjɛm buluu o bi yɛ liiga ŋunbala maa mii liiga ʒiɛ ka o yɛ

Kpe maa sooja nima n bɛni ka zamaatu bɛni pahi palli zuɣu n nyeli ka zamaatu maa ku muɣi ka tihi bɛni ka bi yɛ niɛn vakaha ka shɛba yɛ niɛn piɛla.

Muɣini mbɔŋɔ ka Muɣini binkɔbri bɛni wɔbri bi chɛni ka ŋubirila mori ka eaaa ti waɣila zaya ka siliminsi zaya ni loori ka niriba ata yiɛ nɛɛn sabila ka niriba ayi yiɛ nɛɛn piɛla ni jinjɛm sabila.

Kpenŋɔ bɛ tumdi la tuma chipinsi n doya la ka loori zaya ka ban zaya maa niriba ata niriba anu yela liiga yinsi ka ninvuɣu yino ye liiga vakahali ka bɛ tumdi tuma maa ka tandi maa doya n tɛhiya gota ka bɛ maani maa.

Duu mbɔŋɔ ka bi malili zali ka kuɣisi za di ni ni tɛɛbuli ka flawasi tamya ka duri bɛni ka binbina bɛni binbina maa pa la tɛɛbuli Zuɣu.

Niribi n be kpe. ka ŋun bala maa sɔ kantɛ ka yinɔ so jin jam ʒɛɛ. ni liiga sabinli ka yinɔ ye liiga blue ni jinjam blue. ni waligu, yiya zooya pam ka tihi bɛ bɛ nyaaŋa

Kpɛ maa paɣiba dabba bi kahi la bi nɛma tobu n ŋmɛba ka bi lahi bi nɛma n kuni tiŋ shɛli bi mi gamya pam bi mini bihi bi kpabila shɛba ka vori shɛba.

Bɛ loodi la niɛma n na zaya ka bɛ loodiri niɛma zuɣusaa ka bua za di luɣuli ni ka duroba kana n ti pa loori maa nyee zuɣu ka so so jinjiɛm buluu ka so so vakahali ka ban mee zaya ni bɛ kpɛ loori maa yino nyaɣi bongo.

Duu n nyɛli ka bi zaŋ foon dibayi pa ni namda dibayi ni ninkpara ka mali pileen laasabu n sɔŋ sunsuuni ka woliɣi yiliya ni pen ni kamɛra

Duu n zaya ka kuɣusi be dinni kuɣusi maa nyɛla kuɣ'ʒehi ka filaawaasi nima biɛni ka tiivi tabiya ka teebuli zaya ka binshaɣu tam di zuɣu ka duu biɛni.

Kpɛŋɔ nyɛla ashibiti ni ka bari tibiriba bɛni ka yino yɛ liiga kpula kpula ka so jinjɛm vokahili ka niriba ayi yɛ liiga vokaha ka pɔb bɛ nyɛhi.

Bayaɣiti n doya la ka shɛb siɣi za di ni ka shɛb mi bili bili zaya ka shɛb yiɛ liiga piɛla shɛb yiɛla liiga sabinla ka shɛb yiɛ liiga buluu ni jinjɛm zɛɛ.

Tuun tumdiba n bɛni ka shɛba so jinjam piɛla ka shɛba so jinjam sabila ka bɔbi bɔbi buluu ka du n tabi waya nim maa zuɣu n maanda.

Bi gbirila boɣa ka so yɛ liiga ʒiɛ ka so yɛ liiga buluu ka so jinjɛm ʒiɛ ka so yɛ liiga sabinli gbambili n boŋo kuɣu n boŋo ka shab za dari gbuni

niriba anu laasabu bihi be bɛ puuni bɛ gbubi fulaawasi bɛ niŋ nusuriti bɛ nuhi ni bɛ mali zabiri bɛ zuɣiri ni ka di zoo-zooi

Kpenŋɔ maa mɛɛ bɛ gba bɛ laɣim mi laɣingu ʒia paɣaba ayi dabba ata ka bɛ zaa ye liiga sabla paɣa yino maa ko n ye liiga ʒee laasabu di be liiga ʒehi ni di ka ni ka bɛ zaŋ sipiika nima pa teebuli maa zuɣu ka yino maa bobi bobga ka kpa ninkpara.

Daa m boŋɔ ka jirambisa nima zaya ni lora lora ʒehi ni lora buluu ni varanda nima ni ambirada nima ambirada dozim biɛni ambirada buluu biɛni ka zaɣa tankpaɣu biɛni.

Shɛba n ʒe kpɛ bi ʒella duu n suhuri aduwa ka shɛba yɛ liiga vokaha ka shɛba yɛ liiga sabila kootu sabila ka so yɛ liiga chɛkchɛk ka bɛ zaŋ binyɛra pa tɛbuli zuɣu

Silimiin bihi ata m boŋɔ ka yino ʒi gbarigu cheche ni ka so jinjiɛm buluu ka ye suweta buluu ka yino doli o nyaanga na guura ka so jinjiɛm buluu ka yino be nyaanga ka ye liiga piɛlli ka piri namda piɛla.

Yili viɛlli n zaya ka bi mali dirɛsi li n golisi li ka bin yara bɛ dini ka bi mali malli ka di mali duu noya ni du nachiinsi.

Yili n zaya ka di du noli yɛya ka yili yini maa tam zɔli zuɣu ka bɛ sa tantɛ nima ka gaɣa zaya ka chɛ bɛ ni paɣi paɣabu dɛlli.

Duri n zaya ka ko bɔɣili doya ka so bari moto kanna ka so ʒe tahili ka gbambili bɛ dinni ka tɛbuli zaya ka tahili tam di zuɣu.

Dema dembu shee n bɔŋɔ. kabi yina ti demda kaye kan yɛn nima ka zaŋ yeri npɛ gabi ka zaŋ chin chin vakaha n bɔbi bɛ zuɣuri. ka pɛnti bɛ yaansi, yinɔ maa sola chinchini blue

Kpe maa pilɛɛn n zaya ka bi chana o kpebu bin mi za o gbuni maa galisiya ka yɛ liiga piɛla ka shɛba yɛ liiga ʒiɛhi ka bi kpayi kpayi nɛma sɔŋ tiŋa.

Shintani n bɛni ka bi kpuɣi kuɣusi ni bi fiɛbi taba ka shaba yɛ liiga piɛlla ni kootu ka zaŋ binyara sɔŋ sɔŋ ka shaba yɛ liiga dozim di pa dozim naayi .

Kpemaa bɛ mɛla binshaɣu laasabu ka nubihi la ka niŋ soli niŋ dini ka Zamaatu too doli soli maa bɛ mee galisiya pam ban be tooni maa yino yela liiga buluu ka yino pa sari'ʒee ka ban be sunsuuni maa ye liiga piɛlla ka bankpalim nyaanga ŋuna m bi lahibaŋ.

Dɛma ka be dɛmdi kpe be wari la waa ka so gbubi luŋa ka yino ye liiga vakahili ka yino ye liiga dozim ka niriba ayi ye liiga piɛlla ka niriba ata ye liiga dozima ka yili za nyaanga ka tihi bɛni.

duu n biɛni ka bi dirɛsili n zali kuɣusi dinni ka zali teebuli ka buku nim biɛni ni koba ka bi tam binshaɣu di zuɣusaa

Paɣa mini o faamili n ʒia o mini o bihi bihi ata yela liiga buluu ka yino ye liiga vakahali ka yino ye liiga din niŋ faaa ka bɛ gbibi payi ka binshaɣu be dipuuni ka o zaŋ o nuu mpa bi'yino n gbibi o.

Bini maa bayaɣiti mbɛ ni ka yino yiɛ liiga dozim ka gbubi bini maa piɛ liŋ ni ka shɛb zi ti wula Zuɣu ka so gba lɛb biri n gbubi piɛ liŋ maa ka yiɛ liiga taɣilima ka pili zipiligu ka yino bɛ luɣili ni ka yiɛ liiga ʒɛɛ bayaɣiti maa mi gamya pam.

Bi tam la loori zuɣu ka shɛba gbubi fulaaki nima ka shɛba wuɣi bi napɔna sa ka shɛba yɛ niɛn piɛlla ka shɛba yɛ niɛn sabila ka tam loori maa zuɣu ka loori maa mali kala.

Yili n zaya ka niriba ʒe di gbuni ka shɛba kɔhiri dakanda ka yɛ liiga dozim ka shɛba yɛ liiga buluu dikpuna maa pɛnta buluu ka di ʒɛ

Kpe maa duu n nyɛli ka gbanpiɛla biɛni dobba ayi ni paɣa yino ka bɛ tee nuu mali binshaɣu tiri taba ka filaawaasi tam doo maa tooni kuɣu sheŋa zuɣu bini ʒia maa zaɣa sabla n nyɛli ka zaŋ noosi maasi m pili bɛ noli.

Bɛ zalila tɛbuli ka yino gbubi sipiika ka paɣa ʒeya ka doo gba bɛni n yɛ liiga ʒee ka yino maa yɛ liiga buluu ka paɣa maa mii yɛ liiga sabinli ka bɛ ʒe tɛbuli gbuni.

niraba n chɛna tankpaɣu ni mii ka bi biɛni chɛna tankpaɣa maa mii nyɛla din furitiba ka di ti wumba ka yino tee ʒini n zaŋ o nuu dihi labisi nyaanga bi mii gamya pam sitiri buluu buluu nim biɛni ka sitiri piɛla biɛni ka sitiri dozima biɛni ni sitiri sabila

Kambon nabihi n ʒia n ʒi duu dunoli ni n ye liiga ʒehi ka ye gbaɣano ka yino ye bin nyaa ka ban bala maa ye liiga ʒehi ka pili zipili ʒehi ka yino maa pili zipili saba ka piri baŋa o nuuni.

Kpe maa baani n-nyɛ li ka ban kana binyura nyubu ʒiya ka bɛ zaŋ mɔri pili bɛ patanima ni kodu tihi ni zoli.

kpɛ maa gba duu n nyɛli ka bi dirɛsi di kuɣusi ka zaŋ dufɛya tilitili di puuni ka zali sɛnta teebuli ka fulaawaasi nim biɛni ka bi dirɛsi duu maa zaa malli zali amaa so ka dinni